Kino ekisolo bakiyita njovu enjovu ate ng'eyina amasanga amasanga gaayo egaggyeyo era eri ku muddo omukalu wano mmaaso era emabega eyo waliyo emiti n'omuddo ogwa kiragala.

Kino ekinyonyi kiri kalooli. Kiyimiridde ku busubi obubisibisi. Obusubi buli kumpi n'amazzi ate bw'oba osusse ku ago amazzi eriyo ebisubi bingi nnyo.

Abaana babiri batudde ku ppiki, omu ali mu kuvuga omu atudde ku emabega ng'akwatiridde ekidomola ebidomola ebibiri babisibye emabega emabbali ga ppiki mm ee mmaaso waliwo bbaasi epaakinze.